Babbal paune nda kareji paune majum ɗo ha ndar containa je faunugo mai, nda ɗon faundation ɗon pauda ɗon jambaki ɗon je fesugo ha yeso to be fauniti, goɗɗo debbo ɓeɗo naftira be majum.

Saare maunde, mahiinga, timmini ndaa mahoowo ɗo dari ha dow saree mo waɗi penti saree mai. Ndaa ha dow o va’i ha va'i ɗo waɗa penti.

Julurde da drowaji ɗo jeri nda sallaya maibo do ve’iti. Julurde o niha totton an julbe leddi pat warata jula kala ha alari julurde fu babal julugon je juulɓe.

Biskitji i ɗi ɗuɗ’i ha nder laddaji ha babal soruɗe majum biskitji mai kala kala wodi piobilis ɗon olmilk wodi fere bo ha les ɓeɗo ƴaka ɗum on bo to goɗɗo ɗo nana welo koto goɗɗo wala nana velo ma wawan ƴaka ɗum ko ɓe ndiyaman heba nana ɓelɗum ha hunduko ma.

Derkeje o ɗo wakki boro, o ɗo dilla ha dou laawol. O ɗo waati riga bo juuɗe dammuɗum. O ɗo duhi bo be salla juɗɗum. Nda mota bo ɗo sala ha sera laawol maajum. Nda debbo bo ɗo haɓa va'utuggo.

Yei manne haa ɗerewol, yeri manne ɗoo boo, rewɓe on ɗo naftira bee maajum ɓe ɗo waata haa noppi ko bato ɓe tuffini ɓinngel noppi kesum ɓe ɗo waatina mo yeri manne ko a mauɗo boo a waawan a naftira be yeri manne.

Labuleji je sudu ɓeɗo fauni labule majun bana mili kolo ngiyam labulemai se ɓe hosi ɗum hoto, labule mai ha sera windo on, labule mai bo ɓeɗo wata ɗum heɓa maɓɓa sudu.

Gongonji be madara ha nder majum ɗiɗo sili ha babal sorurɗe majum, guda ɗiɗi don frso ɗon nan kanjum bo madara ɗo je ɓikkon on ɓeɗo hokka be nda be chede majum ɗo vindi kala gotel fu dubu bakwai da naira ɗari.

Saari manga amma nyibalo saare mai timminai. Saare on mai upstai on, nda takoji haɓe va'ata ɓe maha beti ga maji.

Bindirgol balejum hander kwali da be glasis bo hasera majum do hander show glas on dado bodo wangi hayasi da be kareji fere hander.

Ɓikkon worbe perpetoi be tatto, ɓeɗo joɗi ha dow korowal makaranta ɓeɗo larta deftere ɗiɗo goto bo oɗo winda, makaranta bo ɓikkon ɗo yaha ngam ɓe janga ɓe fama bo warta mauɓe yeso.

Ovun manga ɓalewa ɓe ɗo darninga nda ovun mai bo ɓe mabbiti ɗum, ovun ɗo bo ɓe ɗo defa ha nder bana ko shafi kujeji snax ni a wawan bo a defa kokuma kusel ko gertugal.

Oɗo turni hore mako debbo on ɓe mori mo a taci men morɗi mai ɓe lorniɗi yeso, bicca mai e wartirɗi yeso, nda ɗo wati bana riga bana boɗejum ni ha gilas bo ha ɓawo mako.

Deftere daa ɓikkon jii jei lissafi deftere man jei ɓikkon peton peton on be zane be do sura.

Chakantare daldal sare nda himɓeji bo woɓɓe ɗo nyeɗa ndiyam, woɓɓe ɗo saala dilla, woɓɓe ɗo dari homnidira, nda be ɓoggol lirugo kare nda bana lambaciyel ni bo ha sera majum.

Debbo oɗo we’iti jungo maako waati oldi ha totton, oldi majum ɗon jei ndande be nanta yeri watugo ha nofuru, jei paune rooɓe on, to debbo fauni waati ɗum ɗo ɓedda paune maako masin.

Lawol mangol lawol majum ɓe ɗo wo’itina ngol on, nda motaji jei wo’itinta lawol majum ɗo wo’itina, motaji ɗo bo ɓe andirɗi be gerugo lawol on, nda ɗi ɗo ɗo wo’itina ngol ni ngol voɗi.

Derkeejo ɗo joodi haa ɓaawo moota, moota ɗansanda'en, ndaa o ɗo jogi binndigaaru hankomaa o ɗon nder maɓɓe, ɓe ɗo dilla.

Oldi je watugo danɗe, ɗabe yeri je watugo ha noppi ɓe do jogi dum ha jungo. Yeri ɓe oldi doh je paune roɓe on, ɓedo wata ɗum ko ha danɗe ko ha noppi.

Ɓikkon makaranta derkehon deidai, ɓeɗo waati kare makaranta maɓɓe majum. Sarla ɓalejum, riga nder danejum, je yasi bo bulu, be ɓoggol daande nektayt.

Ɓingel keccel ɓe ɗo fauni gel wallini ha dou leso oɗo wati riga juɗɗum be faune boɗejum ha ndar riga mako mai nda juɗe mako bo ɗo be jawe be agogo ɓeɗo fauni mo wallini dow lesso.

Leeso manga. Nda wol durop ha bawo leso majum. hore leso on ɗo. Ɗabo be ɗurowaji leso mai bo to be hauti be walirana on ha dow mango leso mai.

Lekki moɗugo ji tablet, nda ɗereeji mai, tabletji mai ɗo waali guda nai, lekki mai bo boɗejum ni be yelo capson on, ɓe ɗo moɗa on bo heɓa ɓandu hoina.

Shawarma da ɗum ɗo ɓedo nyobbi ɗum, shawarma ɗobo be fulawa on ɓe wattadu, be kusel, be tingere, be tattase, ɓe hautata ɓe wada. Ɓedo joini shawarma mai hadau pilat hadou tais.

Ɗebbo oɗo joɗi oɗo wati riiga, oɗo turni hore mako ɓe hosi mo hoto, o ɗon mori mordi bo ɓe ataciman, morɗi mako mai bo ɗo waɗi ba yaadu mbodi, ɓe mori mo morɗi mai ngam be feccai ɗum.

Pauda je faunugo be dasta majum da kwali mai bo balejum bedo resi ha do center capet, pauda do bo be do wata ha yeso on gam yeso walta voda wada chinin.

Deftere ɓe ɗo maɓɓiti ɗum ha peccu gotel, ɗo holla ndiyam. No ndiyam watta nda ndiyam ha ɗo ɗo faccita wara nda ha ɗo bo kujeji on honder ndiyam maju haɗɗo bo ndiyam mai mere.

Suura mannga andiranga hol, haa nder suura may ɗon koromje ,haa bikkon joɗata ,mawɓe jannga .Suudu may ni jey janngirde on, haa makarantaaji mannga, ɗo woni ɓe ɗo viya ɗum lecco hol.

Je watigo ha nofi ɓe ɗo vi a ɗum eya fis a wate a hauti be wayama a nanan samon majimanafima ɗo furta sosai kan jummaa.

Yeri waatugo haa nofru, yeri maajum guda ɗiɗi, ɓe ɗo waɗi rapin maajum, haa nder leeda. Rowɓe on, ɗo naftira be may, haa waatugo haa nofru maɓɓe, heɓa ɓe vooɗa. To goɗɗo fawni, waati yeri ɗo vo’ina debbo soosay.

Laawol, e ɗo wo’'itina laawol maajum, nda mootaji mannga-mannga jey geerugo laawol ɗo, kanjum on, kanjum boo ɓe naftira bee maajum haa wo''utunngo laawol tan moota maajum nafirta.

Saabulu Lux haa nder kwali ɓe ɗo waati ɗum boo haa nder cogilas. Saabulu mai jey yiiwugo on nda feere boo haa nder kwali kannjum mai maa Tura, kannjum mai maa ɓe ɗo yiiwira on bee maji

saare mannga nda babal waɗugo pakin motaaji nda moota ɓaleejum ɗo dari haa nder saare maajum bee daneejum boo haa sera ndaa goɗɗo bo ɗo jodi haa seera moota ɓaleejum nda derekeejo feere ni bo ɗo dari ɓaari junngo maako haa mahol

Ayaba, ayabaaji mai ɗi ɗuɗɗi ɗi ɓendiinga. Ayaba ɓe ɗo naftira bee maajum ha hawtugo furut. A waawan bo a nyaama ɗum bannin naa sai bee furut ba. Ɗon pilanten bo, a sa’an ɗum kanjum bo, bee nyebbam.

Pilejji be takayreeji jey tanngaram, ndaa be cookaliiji maaji bo. Pilejji ɗoo bo, ɗi ɗon, ɓe ɗon rufa nyamdu on haa nder, ɓe ɗo waata nyamdu haa nder, ko sinaks bannin, kuje ƴakkugo, ko kuma haako, to a nyaaman, a waatan a nyaama.

Agagwa ngal ɗo dari danewal dande manjum juɗɗum, Agwagwa mai bo je ndiyam on. Nda jottama ngal ɗo dari ha sera mayo. Agwagawaji mai irin maji ɗo kanjum ha nder ndiyam on ɗi waɗata rayuwa maji

Derke’en ɗuɗ be ɓeɗo joɗi ha dau tapaje, nda ɓe ɗo ba ɓe ɓornai karema, woɓɓe kam, woɓɓe bo ɗo ɓorni nda ɓe ɗo vakki sallalluji, nda ha dou to bo koseje mai ɗon be geneji.

Jamde makaniki ɓe naftira be majum ha gerugo injiji lese je jamɗeɗo, be jen kokuma gerugo hite jamɗeji majum be man ɓe naftirta.

Korowal manngal, ndaa koromjeji feere ni bo, haa ɓaawo maajum. Ndaa korowal ɗo bo kanngal on, woni ga’en ɓaleewal, ndaa be pilooji maagal. Korowal ɗo bo a jooɗiran be maajum, bo waaliran bo be maajum, koromje man.

Ɓingel ɗo joɗi wailiti ɓawo, oɗo ɓorni riga nda ɓe fuɗɗi morugo mo, ɓe mori mo yesoji ɓe lamsi ɓe rufi, ɓawo bo ɓe morai nda ɓeɗo haɓɓini mo be roba bulet ha ɓawo.

Sunɗuru ɗo ɗilla ha ɗer nɗiyam. ɗa banɗu majum danejum be ballejum hunɗugo majum bo juɗɗum. Ɗo haba yarugo ndiyam ha ɗer mayo. Kosɗe sunduru man ma juɗɗum juɗɗum.

"Hifneje" je worɓe ɓeɗo vi'a ɗum zanna koma damanga nda ɗeɗo guda ɗiɗi be wallini ɗe hifneje do bo je watugo on ha hore worɓe watata.

Leeso ɗo we’iti haa nder suudu, leeso maajum ni wooɗugo, ɓe ɗo we’iti be katiifa maajum, himɓe waalan haa dow leeso maajum, a waawan bo a jooɗa a siwta ma.

Kwali brosh nda brosh man bo ɗon ha nder ɗon manga ɗon peter, brosh ɗo ni a naftaran on ha wogugo nyi'e on nyi’e be wogirta kanjum ɗo labbitina nyi’e nda brosh mai bo ɗon kolo danejum be ɓalejum.

Debbo oɗo joɗi rongini ɓe hosi mo hoto, nda ɓe ɗo feccin mo caka hore, yeso ɓeɗo mori mo guda ɗiɗi ɓawo majum bo ɓeɗo hubbi be rivom, ɓe valtinni mo gasa mako mai bo be jel, oɗo ɓorni bo riga boɗejum be danejum.

Ɓikkon ɗiɗo ɓeɗo dari ɓeɗo jogi be chabbi ɓikkon mai ɓeɗo vurti orugo be na'i maɓɓe da na'i mai bo ɗiɗo nyama gene; gene ka ma ko joɗa ɗum nyamdu na'i on ko baali, nyamdu dabbaji.

Dammugal nastorɗe sare, dammugal majum be katako ɓe waɗi dammugal mai bongal wati sare mai man nde pusi nde baɗake yibbugo sare lope on dammugal mai bo ngal ɗo fali, ɗon tankowol bo ha daldal sare majum.

Debbo oɗo joɗi. Oɗo mori atacimen mai oɗo rufiti hedi yeso. Nda ɓe watin mo jel bo ha gaasa mako. Ɓe ɗo jogi mafici o aati yeso mako. Nda oɗo wati riga ba danejum ɓe balejum. mido fulawa bo ɗo dari ha sera mako.

Bingel petel 6edo borni mo riga leash. Bedo va’ini mo dou korowal. Nda odo wati pade bo balejum be paune bana danajum ni ha dou pade majum. Odo dari ha dou korowal.

Yan siyasa. Oɗo fauni kare siyasa mai. Ɗa oɗo wati be gilas, be hufnere, be fesin kap ha hore mako.

Tuta on ɓe do faligol boɗeejum be daneejum da girin seddel ha daneejum maajum be kolo baleejum. boɗeejum ni be daneejum tuta do ni do holla je lesdi fere.

Haako ɗo viliti. Haako majum ɗo waɗi ɓokko-ɓokko. Nda pallandi bo ɗo wali ha daw haako majum ɓe hosi ɗum hoto. Pallandi ɗo bo ɗo wali on tan amma nana vonnan haako mai ba.

Babal nƴaamugo nda babal mai ɓeɗo laɓɓini ngal, nda koromje jooɗugo nƴaama mai. Nda haa ɓe resata nyamdu mai jooɗa, nda waɗoowo gaadi ha yaasi ɗo jooɗi ɓorni yunifom bee hifneere. Nda gooto bo heer nder ɗo daari ha kombi daammugal.

Shudi bukkaji, nda lope on amma bo ɗi bukjaji on nda fere bo shudi jenerji, nda ɗiɗo da tapaje bo ha sera maji,

Ɓe defi dumha ko egusido boe do chillawon be egusi maibe man jabittase da nurobo be lawi yoi tmedo jodi be kusel ha nder hako mai da debbo hose suddi hako nyaman .

Mota banga anɗiranga pikop. Gaɗo dari ha yonde sare. Yonɗe sare mai bo ɗammugal majum petel. Nɗa bingel ɗo haba va’ugo bawo mota mai. Bingel gotel bo oɗo rangini.

Piya majum be seki dumguda ɗiɗi gotel ma wala bingel gotel bo ɓe ɓingel majum piya ɗo bo ɓe do wata ha buredi nyamira piya mai bo a wawan a nyama ɗum kanjumtan bo bannin.

Bairoji ha nder kwali majum. bairoji mai guda sappo on ɓeɗo wati ɗum ha nder kwali. bairoji mai bo ɓeɗo naftara ɗum ha vindugo. ɓeɗo viya ɗi bindirɗi amma je boko ɗo ɓeɗo viya bairoje.

Deftere, deftere majum ɓeɗo joginɗe ha juɗe, nda robet on vindi ɗum, deftere majum oɗo vola hala baba marɗo cede, be baba talakajo, kanjum deftere mai o voli dow majum.

Oldi je waatugo haa ndaande. Oldi mai ɓolle- ɓolle. Ndaɗumɗo ɓe ɗo takki ɗum, nda be ɗan yeri waatugo haa nofuru, nda be oldi je waatugo haa juuɗe, nda jungo bo ɗo jogi ɗum, jungo mai bo be hansglof.

Paranti nda jungo ɗo jogi paranti majum, ɓe ɗo naftira be mai on bo ha watuki nyamdu ko fruit aheɓi ba lemu, ko kankana banni a wawan a wata ha nder, ko panke ma awaɗi awawan awata ha nder.

Ɗo vaselim on frasia, ɓi ɗo wuja ha ɓandu a watan ha hunduko fuu, je wujugo bandu on do waltina ɓandu vo’itina, amma bo wala labitina vo'itinan tan.

Nder sudu ha nder sare: Sudu majum boɗɗum be koromje ha nder maru pop bo ɗo takki ɓandu mahol sudu majum be ɗow sudu majum tivi bo ɗo jodi ha babal tivi mai ɓe ɗo vo’itini ɗon tayis bo ɗo walti ɗo.

I'reza ɓeɗo naftira be majum ha woggugo kujeji ta awaɗi kujeji vodai, a wawan a naftira awogga ɗum, nda ɗum ɗo ha ndar leida ha nder kwali bo fahinbo ɓeɗo waɗi rapin majum.

Bagal hippugo chokaliji be piletji, nda ɗiɗo danejum be bulu, gotel ko danejum ɓe boɗejum, gotel bo damejum b bulu ahippan ko kofiji ko pilet.

Flawa bodejum be bokko bokko hader silver, fande petel je watugo glas mai hander to dabakeji bo raganide fi be katako je yottidi bo dedo jodi.

Kalagaaje, ɓe ɗo waati ɗum ha babal sorurgo kalagaaje majum, kalagaaje mai bo ɗo hauti jei rooɓe be jei worɓe pat, kalagaaje bo ɓe ɗo waata ɗum on ha juuɗe ngam paune, rooɓe be worɓe pat bo ɗo waata.

Babal moftorde siyasa. Nda mauɗo, o ɗo waati gare, o ɗo volwa. Nda debbo bo ha ɗo, ha sera mako ɗo waati atacmen be riga ɓaleejum. Ha ɓaawo bo woodi mauɗojo fere ni, ɓe ɗo mofti ha babal siyasa.

Mase je duɗɗe. Ɓe tamsiɗe, ɓe ɗo wailiɗe ha nder taso. Mase mai bo, be marori ɓe wadirta, be shuga be nyebbam. Mase bo, ɓe ɗo waɗa senda sadaka. Ɓe ɗo waɗa bo be nyama, ko fofo bannin ɓe ɗo sende ɗe sadaka.

Kosgal je bebi ɓe ɗo watini ɗum sarkaji oldiji majum be ɗi didi ha kosgal majum roɓe do faunira be oldiji kosgal do amma na mo kala on yidi watugo oldi majum ba ngam ha fere ɓe do fassira ɗum fere

Hore leeso ɗo shengi be sera leeso mai, nda hore mai manga be paune, nda sera mai bo ɗon paune mai danejum ni hore leeso mai ɓe watai gafe, ɓe watai katifa.

Korowal gal ɗo joɗi irum je ɓe naftirta be majum ha nder hol je makaranta ɗo, haɗɗo ha goɗɗo joɗata haɗɗo bo ha a resata deftere ma be bairo je ko a vinderta, korowal mai ɗo joɗi ha dow intalok ha nder saare.

Roɓe be worɓe ɓe fauni ɓeɗo ɓorni kare fulɓe, nda ɓe ɗo jogi chabbi be tummuɗe, woɓɓe ɗo rongini woɓɓe ɗo dari ha sera mahol ɓe hosi hoto.

Apul nonnde majum ɓokko ɓokko, ɓe he’i ɗum ɓe wati ha nder piletji ɓeɗo naftira be majum ha waɗugo furut a wawan bo a ƴaka ɗum bannin na saito awaɗi ba.

Paali andira ɗum cok, gotel boo faaro, gotel faandu ndiyam, gotel bo faandu dirig, be nanta appul, be suwit, haa nder leeda, be divino, nda haaɗo bo ɓe ɗo waati kuje nyakke-nyakke haa nder leeda.

Ɓafɗo Ɓo Ɓe Ɗo Naftira Ɓe Majum Ha Waɗugo Mopin on To Awati Ɗiyam Ha Nɗer Majum Awata Omo A Waɗɗi Mopama A Wati Ha Nɗer Haɗɗo on a Ɓiɗɗata Mopamai Ha ɓoɗejum Ɗo To a Wati Mopa Mai a Tunni Nɗiyam Majum Ɗillam Sai A Wogga.

Debbo ɓeɗo oɗo mori mo a tacimen, a tacimem mai bo juɗɗum, ɓalejum, oɗo dari Wai liti ɓawo mako ɓe hosi mo hoto, nɗa oɗo wati riga bo ɓalejum be didi ɗanejum.

Saimbotwa manga. Be ɗo watinga ha chaka lawol. Ɗa beɗo waɗa talla lifton ha babal majum. ha sera majum bo ɗon jamɗe hiteji manga.

Nyabban wujigo ondo, a awujan on habanduma, kuma kanjum bee tumiric on be wadiri yabbanman, to a wuji habandu ma do waltina bandu, nda goraji ma guda di di do dari be lemu bo.

Debbo o ɗo dari, o ɗo ɓorni kare, riga haa koppi be siket, seket maajum bo pensil siket ɓe vi’ata, o ɗo waati lalle haa juuɗe maako, be jawe haa juuɗe mai, nda koromje bi'eteɗum royal sheya bo haa sera maako.

Galeji je soguon on nda ɓe ɗo tagi ɗe ɗi jego nda cede maji bo o vindi dubu tati geleji majun bo ɗo to a suddi ɗo takka ɓandu ɓeɗo yona geleji man be sijar.

Tanne guda jui ɗo joɗi ha ɗau tire gotel mai ndaɗum be bolti ɗum be fudda nyamugo amma fuɗɗaka nyamugo tanne ɗo ɓeɗo mura ɗum on sosai bikkon laɗɗe on tanne majum ɓeɗo edo itta ɗum ha leɗɗe ji ladde.

Derkeejo. Oɗo jooɗi, oɗo jogi taba haa jungo maako nda oɗo jogi bo be waya petel, oɗo waati riga bo ticet jungo juɗɗum, oɗo duhi sarla, oɗo faɗi bo be paɗe, oɗo joɗi bo haa dou laawol on.

Debbo odo jodi be mori mo, o wailiti bawo mako be hosi mo hoto, mardi mako mai o be lornidi yesoji, dal fere bo ha sera morgol mako mai be wanni dum bana yadu bodi, odo borni riga.

Bo oɗo dilla ha dow lawol o ɗo wati rika be siket o ɗo habbi ɗan kwali bo ha dow hore mako, oɗo wawi ɓingel bo ha bawo mako, bingel mai bo mauɗo, ha sera ma ɗon robe ɓe ɗiɗo, ɓeɗo dari, ha gaɗa to bo wodi mo ɗo dilla gorko.

Himɓe ɓe ɗudɓe ha babal Moftorde Siyasa. himɓe majum ɓurna mabɓe ɓe ɗo wati hula boɗejum. woɓbe bo ɓe watai Kifneje Mamma, Woɓɓe ɗo hosa hoto woɓɓe bo ɗo hofni ndira.

butali ɗi duɗɗi ɓe hurtidi be wati ha nder bokati, butali ɗo bo to a hori sare a defanɗi a wulanɗi a ƴakka welan main.

Ɗan kunne, yeri. Ɓe ɗo waata ɗum haa noppi. Nda ɗi guda ɗiɗi haa nder jungo. Ɗan kunne majum a naftiran on, rowɓe be worɓe fu, amma ɗo jei rowɓe on. Haa nofuru on bo ɓe waata ta.

Ngoivaji ha nder pilet. Nda ɓe ɗo watino gotel mai be Seke nder maiɗo foji .nda Gotel mai bo sekaka goiva mai bobe do nyama ɗum on ɓikkon ledɗe on.

Damugal nastorde sare, dammugal majum petel ndaa tankowol bo ha sera majum, nda lambatu bo manga ha ndiyam ilata sala ɓeɗo vindi bo bash ha sibotal yal petel ɓe waɗi ɓe taki ha ɓandu mahol mai.

Koli debbo nda koli mako gotel ɗo haɓa watungo gotel halagare. Nda ha pedeli maibo o ɗo wati cotes pink kanjum bo je paunerobe on.

Ɓaɓal sorurɗe wayaji. Nɗa wayaji mai ɗi ɗon ɗi ɗuɗɗi. Nonɗe maji fere-fere. Goɗɗi ɗo ha nɗer kawali, goɗɗi ɓo ɗi wala nɗer kawali. Nɗa ɗon Aipon, ɗon anɗurai, ɗon wayaji perpetel je ɓe naftirta.

Injiwa. Inji ɗo bo ɓe andir nga lotuki kare, to kare ma nyorwi a watan haa der inji majum. iInji mai ɓe waddi ɗum man jotta je loturgo kare, a wata sabuluma tan ko kuma omo ma je a mari fu.

Shoppin mol on nda derkejo ɗo jodi ha dau tangol nda mota danejum bo ɗo haɓa dillugo, shoppin mol ɗo wala ko ɓe wala sorra ha nder derkeje man bo ɗo joɗi turni hore on bana wodi ko oɗo wadani.

Korowal joɗugo mangal, nda be filoji majum nda haa ɓawo bo ɗon hore leso, ɗon koromje fere ni haɓawo majum, nda tais mai bo kolo danejum on, sera korom je maibo ɓalejum chaka mai bo bulu.

Sudu, ɓe ɗo ve’itindu be koromje. Koromje majum ɗo hebbini sudu majum, nda be filoji, koromje ɗo bo a joɗiran on ha dou maje. Nda ha les bo ɗon kapet jei sudu, nda ɗon tais bo, ɗon korwal bo ha caka.

Kulaji je yaɗugo makaranta. Ɓe ɗo vi’a ɗi lonc boks. Kulaji majum ɗi ɗiɗi on, ɗi ɗo yauniɗiri l. Kala gotel fu guɗa ɗiɗi on. Nɗa gotel ɓo ɗo ha nɗer kwali. Ɓikkon makaranta ɗo naftira ɓe mai ha yaɗugo makaranta. Gonɓe kugal ma ɗo yaɗira ɓe mai. Aɗo sare ma awawan awata nyamɗuma ha nɗer.

Hore leso manga hore majum waldirob ɗo dari ha ɓawo majum, sera man bo ɗon durowaji, leso ɗo to ɓe hauti go goɗɗo walan ha totton, joɗan bo ha totton nyalla.

Deftere maunde teddunde ɗo joɗi ha dow darduma ɗo vindi bindi ɓalejum, deftere ɗoni janga de on a nana ko nde volinta valina a heɓa a anda diina.

Debbo odo jodi ha babal nyamugo nyamdu da ɓe wanni mo nyamdu o nyami o reti ma oɓadake timmungo o do wati kare les o do habbi dankwali o suddi gele ba yeloni odo jodi nyama.

Roobaaji ɗo jeerindiri guda tati, gootel ɗooka wala sumpe, nda ɗiɗi ɗo bo ɗo bana dosbin on, ɗo jeeɗiiri amma be maɓɓooɗe maajum nda sera haa to bo, ɗon guda tati, ɗon ɗiɗi bulu, ɗon gootel bo bana boɗeejum, a waatiran kare haa nder ko nyamndu bana jey les ɗookam.

Roɓe ɓe ɗiɗo, ɓe ɗiɗo fu ɓe ɗo fauni, goto danejo goto ɓalejo, goto ɗo wati riga je be juɗe, goto mam bo oɗo wati ves ɓepat maɓɓe ɗiɗo bo ɓe ɗo mori a tachimen ha dow ko’e maɓɓe.

Ɓikkon makaranta, ɓe ummini ɓe makaranta, ɓe ɗo vurta. Nda woɓɓe rowɓe, woɓɓe bo worɓe. Ɓe ɗo vakki boroji maɓɓe, ɓe ɗo wati bo be fesmaks ha kineji maɓɓe, nda paɗeeji maɓɓe bo pat ɓaleejum.

Kujeji ɗo ɓe ɗo he'ira karas be maajum, a he'iran tingere be maajum. Nda a he'iran ko tattase ma a watan ha nder totton, ta'an tattase. Kujeji he'urgo haako on kanjum mai.

Debbo odo jodi wailiti hore mako yedi bawo be hosi mo hoto da odo mori mordi bayadu bodi, jungo mako bo do be cotes bulu o do wati heri bo ha no furu mako mordi mai bo cukuwon be mori mo.

Juɗe godɗo ɗo jogi pensil ha nder kwali, nda debbo bo goddo ɓo ɗo joɗi hasera ɗo ɓorni kare roɓe amma gorko on, nda dex bo be deftere hadow, nda tarkacejiji ha les loka.

Kapet je julurde ɗoo waɗi dizaini sallayaji sallayaji, sallayaji mai bo ɓe juliran on kuma ha julurde on a tawata ɗum, sallayaji majum nda tuu kolo on.

Babal sorrugo follere be aleyyaho nda be cabbage, cucumber, be karas, be tingere, be attarugo. Pat majum bo ɓe ɗo defa on. Fere ɓe defira jolof, fere bo ɓe ɗo defa hako heba goddo.

Mahol saare ndaa tankowol bo haa les maajum, haa sera maajum bo ɗon geene. Ndaa lambatu bo haa sera laawol may. Haa nder saare may bo, ɗon winndooji saare may bo mannga, ɗon kolo maajum bo mili kolo.

Derke’en ɓe nayo ɓe ɗo fija basketbal, nda ɓe ɗo dogga joga bol mai to a ɓamti bol mai a wati ha nder basket ɗo kanjum on a nyami, to nastai ha nder basket ɗo bo kanjum on a nyamai, ha daldal tar kowal on ɓe ɗo fija.

Yoppo o ɗo ɓorni les maɓɓiti junngo maako ni.O ɗo holla sampul ɗinki maako ,o ɗo vakki gele bo haa sera ndaande maako ni. Ndaa o ɗo waati les maako ping be daneejum be bulu ɗo jillindiri haa les maajum.

Saare, ɓe mahidi nde ɓe timmi ɓe ɓo waɗa penti maajum nda waɗowo penti mai ɗo dari borni riiga bee sarla ɓalejum nda goraaji bo guda tati ɗo joɗi nda riiga feere bo haa dow mahol petel maajum nda winndooji saare mai bo.

Pletji guda jui ɓe ɗo yaunindir ɗi, tangaram on piletji maajum, ɗum pusan to a vikiti. Ha les bo don piletji maajum fere. Piletji ɗo bo, ɓe ɗo ɓila taasaje on ha dou. A wawan bo a waata ko ndiyam piyo wata ha dou ko kuma paali njaram.

Toci, ɓe ɗon kunni hiite mai, ɗon haaski laara. Toci ɗo to wola nepa anaftiran be majum, to sai nane kama, woola nepa ɗo be toci ɓe naftirta a haska alaara ko hatoi.

Sare maunde ɓeɗo mahande ɓe timminaki. Sare majum ha sera. Ɗon leddi jarandi do mofti ha babal gotel nda daderke’en ɓe ɗiɗo ɓeɗo dari holwa ha sera sare majum

Maraaraki, amma jei roba. Maraaraki mai bo guda ɗiɗi on ɓe ɗo ɓaari di. Maraaraki ɗo bo, a siwiran marori to a loti, a siwiran haako bo be majum, ko taliya to a defi.

Paali njaram, ndaaɗiɗo ɗi ɗiɗii , nda ɗon pepsi ɓaleejam, nda ɗon sabun ob bo, kanjum bo daneejam on, amma faanndu may bo ɓokko ɓokko, kanjum ɗo ɓe ɗo yara ɗum on heɓa velna.

Dammbu jey ngaajiri, ɓe waɗata bee haako kaabiije. Kannjum on ɓe hawti ɓe waɗi ɓe waatini ɗum baakuru bee kare haɗi ɓe wayli ɗum haa sifa. Dammbu mai boo ɓe ɗon nyaama on.

Direva mota oɗo dari oɗo wati riga boɗejum be ɓalejum oɗo duhi bo sarla oɗo wati hifnere bo ha dow hore mako mota wa mai bo ga manga oɗo lanyanga oɗo haba nastugo nder mota mai ha sera bo nda wodi himbe ɓe ɗiɗi kamɓe bo ɓe ɗo dari ha sera mako majum, hato bo wodi chagoji mauɗi mauɗi.

Tasaje ɓe yaunidiri sili ha babal sorurdo majum, tasaje ɗo ɓo ɓeɗo andirɗum womas, ɓeɗo wata nyiiri ha nder majum a maɓɓa ko hako to a defi.

Frish ɗo dari ha babal gera majum, nda frish bana guda ɓeɗo yowndi ndiri ɗum on, frich maibo ɓeɗo wata kuje heba fewa.

Debbo do forti juude mako, oɗo wati leda Sabulu ha jungo mako. Sabulu mai bo ɓe andiranga Delta. Delta ɗo bo Sabulu yiwugo'on ayiwiran ha ɓandu ma heɓa itta dotti be Kaccenga ɓandu. Ɓandu godɗo laɓan ko nasti himɓe ɓe nanata kisiri.

Ɗebbo o yahi salum oɗo wallini hore mako ha nder baff wa be lotata ko’e majum. Ɗa lotinowo mo hore majum bo, to be lotti be fooɗan be diraya ɗen ɗe bo se be dasa be sitireca gasa do vooda sosai.

Jingo goddo oɗo jugi riiɗi ha juɗe mako riidi ɗo a naftiran ɗum awawan a wada be suga awawan bo a saɗum be manɗa ɓe ɗo ɗefa hako bo be majum to a hauti be tatase be nyebbam.

Set je chokaliji mai don je a layirta nyeri, don boje hako tan don boje a sa’irta gerade don boje a hosirta koi be kujeji ɗon da don labi bo ha ndar.

Kofiji tangaran ɗi nai, be chokaliji ha nder, ɓeɗo wati chai ha nder kofiji majum, chai mai bo ɓe ɗo wati lifton be shuga ɗo voji, a yaran ɗum bo nda jungo debbo be lalle.

Nyamdu ɓe ɗo defi ɓe ɗo hauti ha pilat, marori be waɗi jolaf majum be tatase, be karas be girin bins nyebbe kecchum be karbech, ɓe ɗo hauti be miyonis be kusel gertugal be paali yaarugo.

tiggi ngal nda ayaaba mai ngal ɗo viliti amma kuma hako mai ɗo seki seki hales mai bo ɗo hako ngure kanjum bo ɗo viliti nda serato mai bo don mahol mahol mai be blog be wadai filesta mangol mahol majum

Bascoje ɓe ɗo waili ɗum ha nɗer tire ɓoɗejum, ɗa ɓe lemu lammuɗum ɓe cabej ɓe piya ,pat majum ɓe ɗo sora ha ɓaɓal majum burna fere ɓo pat ɓe naftira ɓe majum ha ɗefugo bascoje a ɗefiran hako cabej en ɗo ɓo a hautiran.

Korowal mangal chakawal ni je joɗugo. Nɗ ɗum ɗo ha babal be fiyata koromje mai. Korowal ɗo bo a joɗiran, to a yiɗi bo a waliran ha ɗow korowal majum. Nɗa be paune majum bo balejum.

Ɗebbo oɗo turni hore mako be hosi mo hoto heɗi yeso. Oɗo wati riga pinmi sera juɗe riga manbo ɗon fauneji. Beɗo mori mo atacimen. Oɗo rufi atacimen majum heɗi yeso. Be hosi mo hoto.

Himɓɓe gargajiya himɓɓe nane ɓe ɗiɗi ɓe ɗo meti be nda goto ka yeso mako vurtai nda goto bo sera yeso mako on ɗo vurti ɓeɗo wati kare bana girin ni be ɗiɗi tobbe tobbe ha nder.

Chagowa manga ha dau lawal da jamdeji ha sago majum, chago mai do vindi madugu ati. chago mai ɓeɗo sora kareji on ha dau lawal bo shagowa manga woni da lawol salugo bo jedilla.

jungo do jogi yeriji guda didi ,yeriji majum bo ha nofuro rewbe on be watata dum, rewbe to fauni wati yeri do voda masin ,gam do vo’ina paune rewbe ha jungo mako mai bo ....

Debbo oɗo takki lalle ha koli juɗe mako, lalle bodejum ha jude mai fahimbo odo jogi oldi je watata ha dande. Oldi majum ɗo robe on naftirta be majum ha watugo ha daɗe maɓɓe heɓa voctina ɓe sosai.

Hore leso danejum be dizyn leso mai bana mili kolony, nda ha hore leso mai ma ɗum bana ɓalejum nda be gafe leso mai amma walakatifa hore mai ɓeɗo darni.

Bozuwaje ɗeɗo jerdiri, ɓeɗo naftira ɗe ha defugo, a dolliran ndiyam, ahh adefiran nyamdu, wola ko a waɗirtako be maje.

Dammugal nastorde saare, dammugal maajum ngal kwano, wotal ɗo maɓɓi, wotal bo ɗo maɓɓiti, ɗon tankowal mai ha saare maajum nda lambatu bo ha dottiji ilata saala.

Debbo ɓe hosimo hoto yeso mako. Amma bo daga kine mako dirtigo les wurtai, diga gite mako be geram mako on vurti. Oɗo fauni oɗo fini finari ha gite mako mai, oɗo dasi geram bo oɗo habɓi ɗan kwali bo.

Paɗe faɗugo je roɓe paɗe mai nda ɓe ɗo fauni ɗum be lasi lasi lasi mai ɓokko ɓokko paɗe majum bo ɗe touɗe de ɗo ha nder kwali maje paɗe ɗo bo roɓe on faɗata ɗum.

Klndo je watugo tasaje, a hippan tasaje ko kuma to bana a yahan asbiti bannin a laran nyaudo, to a defi nyamduma a wawan a lumba ha ndar a joga a yaada nase to a wati a laida ba kondo mai boɗejum.

Ɗo snapchat on, ɓe ɗo waɗa chatin ha nder. Kuma ɗum aplikeshon jei hosugo hoto. Ɓurna a laran rowɓe ɗo hosa hoto, to goɗɗo hosi hoto ɗo vooɗa ha nder snapchat mai, se a turina bandiko ma.

Deftere, ndaa nde ɗo deftere man bo jey taariihi on ɓe ɗo yecca taariihi ko saali, nda Umar ibnu Al kattab on vinndi deftare maajum haa ɓanndu zaani juulurde haa yeeso deftere may.

Olɗi je watugo ha danɗe ɗa be nuppi yeri je be watata ha nofuru nda be agogo je ɓe watta ha jude pat majum bo je paune on je roɓe.

Kuwitaje ɗo kassi, kasemaje do joɗi ha leppol ɓalewol kuwitaje ɗoni ɓeɗo ƴakka ɗe on ɗum kadɗum on, amma wala ko watta bo toɗo ƴakka tan to suuni goɗɗo.

Kujeji watugo ha noppi nda be kalagaje, be sarkaji ha les kalagaje ɗo ɓeɗo wata ha kole jungo on, yeriji ɗo bo ɓe ɗo wata ha noppi, oldi dande ɗo bo kanjum bo ha dande on ɓe watata, do je paune je roɓe.

Babal salum on, babal ɗo bo jei rowɓe on, ha ɓe faunata rowɓe, ɓe dasina ɓe gasa, ɓe takkina ɓe lalle, ɓe helnya ɓe peɗeli. Patni wala ko ɓe watta ha babal mai.

Derkejo o ɗo dari, ɓe hosi mo hoto o ɗo vakki boro ha seraji becce mako, o ɗo wati riga bo danejum, o ɗo duhi sarla bo jins. Nda ɓe hosi mo hoto, hore mako bo vurtai.

nyire butali ɓe lawindi di ɗo ɗiggi tilis, ɓe waɗi bo be haako baskoje jorɗum, ha nder taso, baskoje jorɗum ɗo bo ɓe ɗo una ɗum on harnira haako, to a hauti be nyebbam be tettase be magi.

Urdi guda ɗiɗi ɗo joɗi, gotel ɓalejum, gotel mai bo danejum, urdi ɗo bo ɓe ɗo fesa on ha ɓandu, urdi heɓa ɓandu goɗɗo ura to nasti ummatore bannin ta ɓe nana kisiri.

Debbo oɗo joɗi tijjiti hore mako ɓe hosi mo hoto yeso mako vurtai ɓawo mako bo oɗo mori morɗi boɗɗi ɓeɗo watini mo atashimen ha nder morɗi mako mai ɓeɗo jilli bo be gasa mako oɗo haɓɓi rivom ha hore mai ha nofuru mako bo ɗon yeri manne.

Wol drop ɗo dari ndanewa ha nder sudu, be darugal, ha goddo darata lara yeson mun. Ɓe do wata kareji ha wol drop ɗo. Debbo be gorko fu ɗo watan karemun to loti woggi. Ha seraɗo bo totton be watata kareji.

Hore debbo ɗo turni hore majum, ɓe ɗo mori mo ataciman, morɗi ɗuɗdi ɗo hebbini ha hore mai. Ataciman majum ɓo ɓe wanni mo ko nonde ɗiɗi ɗon balejum don ɓo be popol, ha nofru mako bo watai yeri.

Agwagwa ji jey mayo guda ɗiɗi daneji. Ɗi ɗo dari haa nder, haa sera maayo maajum, da maayo maajum bo ɗo be Ndiyam. Agwagwaji ɗo haa ndiyam on ɓe tawata ɗum. Kanji haa ndiyam ɗi watta rayuwa maaji.

Agogo jei watugo ha juɗe. Agogo ɗo to a wati ha jungo ma a laran wakkati, a laran taim be maajum. Nda ɓe ɗo wati ɗum ha nder katifa maajum, agogo mai, se ɓe resi.

Ɓikkon ɗo joɗi ha leddi ɓe ɗo njanga komoijo fu ɗo jogi ɗereji, nda mallumjo maɓɓe fu ɗo joɗi ha dou korowal o ɗo wati riga Tshirt, o ɗo sankiti hore, ɓikkon ji ɓikkon makaranta on.

Nagge ɓe ɗo rimdini ɗum dongle, bororo en on haɓa orugo egga, nda ɓe ɗo vai'ni ɓingal bo ha dou nagge mai nagge ɗo bo ɓandu maari daneejum be ɓaleejum nagge mai ɗo hoosi kare.

Ɓikkon perpeton bikkon worɓe ɓe nayo ɓeɗo fija ha daldal nɗa daldal majum bo ɗo mari gene amma gene majum wati ɓeɗo fija bol bol do ɓeɗo fija ngam jartunki ɓandu maɓɓe.

Fijoɓe ball ha babal fijirde ball man, nda ɓeɗo dari ɓe hosi ɓe hoto nda woɓɓe ɗow dari woɓɓe ɗou turi. Ɓeɗo wati kare boɗejum be sarlaji blue nda gol keeper maɓɓe mai bo kanko bo kare mako fere.

Indomi ɓe defi dum ɓe waili hader takaire, indomi majum ɓedo defa dum on gam goɗɗo nyama, ɓewati tattase ,ɓewadi ɓe nyeɓɓam, ɓe maggi ɓe defi dum do vela masin.

Fulai’ova nda ɗom hales, ɗon chaka ɗon bo je dow. Kekinapeji ɗo dilla be motaji, fulaiova ɗo ɗum lawol on tokkugo, a yidi a tokkiran les, a yiɗi a tokkiran chaka, ayiɗi a tokkiran dow pat wala tokkirta.

Ɓingel debbo ɗo joɗi wailiti ɓawo ɗo mori atachmen. Bob ha dou hore mako nda ɓeɗo haɓɓi ɗum be roba-bilet. Lutti'nga maibo ɓeɗo yofi ɗum rufi ha ɓawo.

Ɓikkon jey makaranta, ɓe ɗo ɓorni inifomji maɓɓe rowɓe be worɓe .Ndaa be woɓɓe danee'enn, ɓurna maɓɓe ma pat ɓe danee'en on. Ndaa ɓe ɗo vinndi fes de oof sikul haa les maɓɓe ,ɓe ɗo wooɗi faɗi paɗeeji maɓɓe.

Derke’en fijooɓe bol, ɓe ɗo der seyo. Ɓe hoosi ɓe hooto, daa golkiipa maɓɓe, daa bo mauɗo maɓɓe ha chaka, daa himɓe ɗiɗo kam maa ɓe ɗo ɓorti rigaaji maɓɓe ɓe hoosi ɓe hooto maajum.

Babal manngal himɓeji feere feere ɓe ɗo haa babal maajum, nda woodi soroowo tummude be puri, be beɗi, mafiiciiji, o ɗo sili haa babal maajum be kore.

Ɓinngel debbo petel o ɗo jooɗi, ɓe hoosi mo hooto o ɗo maɓɓi junngo maako. Haa junngo maako may bo, haa peɗeli maajum ɗon lalle. Ndaa ɓe ɗo moori mo moorɗi guda ɗiɗi haa dow hoore maako, ɓe wallini gaasa maako bo be jal .O ɗo waati riiga bo materiyal.

Debbo ɗo bo oɗo joɗi'on ha Salun. Gasa mako ɓalejum ɓe ɗo loti Gasa mai, ɓeɗo haɓa watugo Nyebbam dasa, heɓa Gasa mai walta vurta Voɗa nda go Mo wujata Gasa mai bo ɗo dari ha.

Ɗammugal mangal. Ɗanmmugal nastorɗe sare. get kolo majum boɗejum be ɗanejum. Ɗabe ɗo mabbiti ɗammugal mai petel mai. Ɗa intalon bo ɗo waɗi ha totton. Ɗon ɗagali bo ha himbe joɗata. Ɗon fulawa jungal bo ha totton.

Paɗee ɗo sili, paɗe mai jei worɓe on, nada paɗeji mai ɗon maarii kooloji ɗuɗɗum. Paɗe ɗo bo ɓe ɗo faɗa ɗum on awawan a faɗa a nastira ko toi ha machin ngam ɗe wuulata kosɗe meere.

Debbo pul debbo oɗo joɗi ha sara lawol nda ɗon ndiyam bo ha sara lawol mai, oɗo jodi ha dow korwal oɗo borni riga juɗɗum, ɗo faɗi paɗe, nda ha bawow mako ɗo bo ɗon shago.

Derkejo, oɗo dari waɗi paɗe ɓalejum, oɗo duhi sarla juɗɗom, oɗo wati rigaji ɗiɗi ɗi panmaji ɗi jungomaji dammuɗi, oɗo wati oldi bo ha dande mako denden bo ɓe vurtinaimo yeso mako.

Derke’en ɓe tatto, ɓeɗo dari ɓe hosiɓe hoto, ɓe pat bo ɓeɗo wati jompaji juɗɗi be sarla, goto jompa mun junngo dammuɗum amma ɗiɗo juɗe juɗɗum, ɓeɗo wati kifneje bo ha ko’e maɓɓe ɓeɗo wooɗi.

Mararaki jei siwugo, mararaki ɗo a siwiran, to a he'i haako bannin a wawan awata haa nder a lallita. A wawan a siwira marori, a wawan a siwira sha'i, wala ko ɓe siwirta.

Himɓe ndodtien be derke en ɗi jilli ɓe ɗo dari ha babal maftorɗe da fere do wati kare bana ndiyam leddi woɓɓe bo ɗo wati bana ndiyam goro da balejum ɗon danejum ɗon.

Bikkon robe buɗuje be jui. Be hosi be hoto. Be ɗo wati kare fulani. Be ɗo jogi tummuɗe. Goto bo ɗo jogi horɗe. Be ɗo wati riga je les mabbe boɗejum. goto bo ɗo wati riga les mako ɗanejum.

Ɗerkejo mauɗo, oɗo joɗi waɗa gera ɓaggu mako. Nɗa oɗo haɓɗa waɗugo faune ha ɓanɗu ɓaggu mai. Ɓaggu ɓo ɗo naftira ɓe majum e fiuki ha ɓangal, ko ha inɗeri.

Biskit hader leɗa majum, ɓiskit dobo ɓedo viyanga fan ice, ɓiskit majum je yakkugo on, a yakkan ɓediyam a yakkan bannin bo, a wawan bo a somna dum ɓe madara ayara.

Ɓulumji ɗi ɗuɗɗi, ɓulumji maajum haa babal sooruje maajum. Ndaa ɓe ɗo waɗi ɗum "penti". ɓe ɗon naftira bee maajum bo haa defugo, to a setti ɗum a waawan a defa a sa’a bo.

Goɗɗo o mauɗo oɗo dari oɗo ɓorni jompa be sarla be gare, gare mai blu be ɗon zubi bo ha ɓandu gare mako mai be hosi mo hoto bo ɓe vurtinai yeso mako.

Yeeso riiga ɗo fauni, ɲda debbo mai ɗo waati sarka haa daɲde maako. Sarka mai bo ɗo jilli be ɓolle danejum-danejum. Nda paune riiga maako mai ma ɗo jilli. Sarka ɗo bo, ɓe ɗo wata haa daɲde on je paune.

Dammugal, dammugal nastorde sare, dammugal mai ngal petal nonde magal burown, dammugal maibo ɓeɗo maɓɓi ngal ɗon dagali bo ha goɗɗo joɗata ha yonde sare mai.

Sare maunɗe, ha nɗer sare majum, ɓe wari ɓe vo’itini babal laɓuleji je jamaanu. Nɗa kujeji be naftirta ha gerugo labule majum. Nɗa benci je be vaa’iri ɓe geri man ɓo laɓule ɗo vo’’itina suɗu sosai.

Firij on, daa ɓe maɓɓiti der firij maajum, waala kooɗume ha der firij mai. Firij ɗo bo a waawan a waata ndiyam, ko nyamdu ko tattase ko kucel bannin to a yiɗa vonna. To feewi a loran a naftira bee maajum. Firij man ɗo fewna on.

Bambaɓe ɓe ɗo dari fiya bauɗi, ɓe ɗo ɓorni rigaji manga manga nonde majum bulu, ɓe ɗo meti bo yelo. Nda ɓe ɗo jogi, ɓe ɗo vakki bauɗi maɓɓe mai ha dande ɓe ɗo fiyaɗi, derkejo bo ɗo dari ha sera, ɗo wati kare nonde ɓokko ɓokko, o ɗo wakki bano ha balaje mako.

Kalkuleeto ɓalewa, ɓe ɗo bili ɗum haa dow teebur ɓe hoosi ɗum hooto. Kalkuleeto ɗo'o boo ɓe ɗo naftira bee maajum haa waɗuki lissaafi. Yahooɓe makaranta ɗo naftira bee mai. Himɓe luumo maa ɗo naftira. To butaali a soorata ko caagowa manga a mari a naftiran bee majum

Debbo odo jodi wailiti hore mako hedi ɓawo be hosi mo hoto ,hore mako mai be feti be mori mo mordi mai be mora be kubba be mora be kubba da be wani mo paune ha dow hore mako mai hanopi mako bo ɗon yeri.

Saare, gidan sama, don saare man jei les, don jai dou, da don dam mugal man daneejum be windoji maajum kanjum mai ma daneejum da gilasis bo ha windo man.

Der mota, haa yeso majum ɗon siteri mota, ɗon babal ɓe watata ki je ummungo mota majum, ɗon koruwal bo ha goddo jodata la nya, ɗon haa adampata birki bo.

Marori ɓe defi ɗum jelov be wadi bo be SOS kusel, ɓe he’i ko kumba, be cabej ɓe waili be mynes. Nyamdu majum ɗo woɗi hagite to a nyaman ɗum bo ɗum ɗo weli sosai.

"Guduma" guda nai ɓe ɗo wallini ɗum guduma ɗo bo ɓe ɗo naftira be majum ha fi’ugo koromje ɓe ɗo naftira be majum ha tappugo hore cudi ma bana katako to ɓe fiyan katako ko kuma to ɓe fiyam katako ɓe hauta be kwano.

Ɓingel debbo majum o do dari ha yeso miro o ɗo ɓamti waya mako o hosi hoto odo wati kare bo riga be sket odo vakki gele ha balawal mako odo haɓɓi dankwali fanka bo do dari ha bawo mako.

Derke en ɓe naayo ɓe do dari ha babal ɓangal, ha babal diina da roube ji bo do wawma ha ɓawo maɓɓe be hosiɓe hoto ɗido do waati jumpa fere fere, ɗido bo do waati jumpa daneejum be pat maɓɓa bo ɓe waati kifneje ha ko' e maɓɓe.

Ɓingel petel. Ɓe ɗo ɓorni mo riga ɗiɗi, petel haa les jungo dammuɗum, je haa dow bo jungo maajum juɗɗum, oɗo waati be sarla, oɗo waati sok, oɗo faɗi be paɗe maako, oɗo jogi kuje haa juuɗe maako oɗo fijira.

Waandu ɗo dari haa ladde, waandu may ɓe hoosi ndu footo on yeeso maaru bo vurtay. Baɗi ɗo bo haa ladde on ɓe tawata ɗi, ngam ɗi ɗuɗay wanugo nder himɓe.

Debbo oɗo ɓorni riga juɗɗum oɗo suddi be gele oɗo dari ha resection babal ɓe yobata chede to ha sodi kujeji ɗa sorowo kujeji majum bo ɗo haba jabugo chede je debbo mai.

Debbo, o ɗo jooɗi turni hoore maako, ɓe hoosi mo hooto moorɗi maako, moorɗi mai ndaa ɗum ɓe ɗo waɗi gaasa, ɓe ɗo jilli bo be ataachimen, moorɗi maajum ni ɗo vooɗi. Naane ma moorɗi ka ɗo vo’ina yeeso debbo to moori.

Ɗeɓɓo oɗo joɗi wailiti ɓawo mako ɓe hosi mo hoton ha hore mako, ɓo oɗo mori atachimen morɗi majum juɗɗum ɓe mori mo amma ɓe lamsidai ,atachimen ɗo ɗo vo’i tina roɓe ha"ɓe ɗo sosai ɓe ɗo ɗuɗa watugo ha hore maɓɓe .

Debbo oɗo dari oɗo waati riiga be siiket ɓe hoosimo hootoo. Nda daage ɗo vee'iti ha seera maako nda Leggal gaadina nda taaya nda bokiiti njamdi. Ɓe hoosimo hooto amma hoore maako vurtai ha hooto ɓe hoosimo mai.

Haire, ka’ere maunde nda ɗum ɗo joɗi dou gene. Gene mai bo ɗo haɓa watugo ngam ka’ere mai tunni gene mai, nda seraje ɗo bo gene mai ɗo waɗi girin ɗo voɗi. Haire mai bo a joɗiran dou mare bo.

Dammugal sare je danijum be je balejum da leggal hako bo ha sera majun, leggal mai do viliti hako mai ɗo waɗi grin nda varanda bo ha les mai.

Tumaturji majum ɓe ɗo wati ɗum ha nɗer basket. Ɗon ɓenɗinga, ɗon fere rusɓitinga, fere ɓo ɗo ɓenɗi waɗi ɗaiɗai. Ɓe ɗo ɗirɓa ɗum waɗira sitiw. A he’an ɗum ɓo a nyama ha nɗer jolaf, a he’an ɗum bo aƴakka ɓanni.

Derke'en ɓe tato, ɓeɗo dari be ɓorni gareji, ɗiɗo ma gare mabɓe bana daneejum ni, gareji mai be zubi dawa goto bo gare maako ndiyam gooro, ɓeɗon wati kifneeje bo.

Gade, gade majum nda ɗe ɗo be ittiɗe, ɓeɗo waɗira lekki be majum, ɓeɗo waɗira lekki karama'en to karama'en nangi goɗɗo ɓeɗo itta tappa lira una yora sei ɓe surna.

Jungo nda ɓeɗo waɗi rapin oɗo jogi bana shawarmani. Shawarma ɗobo ɓeɗo nyama dum on, awawan a wada hasare a nyama, kuma awawan asodabo hababal sorugo.

Ɓabal sorurji kareji :Daa ɓe ɗo wati abarbaji dudɗi ha nder kwali sera bo ɓe wati kwakwa kanjum ma ha nder kwali ɗon apple ha sera bawo to abarba ɗo ɓe ɗo nyama ɗum bannin a wawan bo a hauta furut bannin kwakwa mai ma.

Babal mangal babal mai don leɗɗeji ha babal majum leɗɗeji ɗuɗɗi gadinaji ɓe tiggiɗi hales mai bo ɗon geneji, geneji mai perpetel perpetel ha sera fere bo wala gene nda hagada hatto bo ɗon mota ɗo wara

Gaadal, ɓe ɗo tiggingal haa nder rooba petel, ngadal ɗo boo ɓe ɗo naftira bee maajum haa waɗuki lekki a ittan ngal a una a liira a surna haa saare ma ɗo waɗa lekki kaarama'en.

Derke'en fijoɓe Bol.ɓe ɗiɗo ɓe ɗo dari ha Ɓabal fijerde Mabbe mai.ɓe ɗo ɓorni kare Ɓalejum be bo boɗejum. Nda goto ɗo wati Soks be Paɗe, goto bo watei Paɗema ha Kosɗe mako.

Ɗerke en, be ɗo waɗa langa, beɗo fija. Langa ɗo ɗum fijirɗe on, fere worbe ma ɗo fijirɗe mai, worbe ɗo fija, to har kosgal goto yofi ɗerni, ɗo i on. Ɗa ɗerke’en mai. Ɗa ɗebbo fere boɗo suɗxi himar.

Debbo on ɗo vuuwa, waati "yari" ha junngo maako, ndaa "yari" may gudaa ɗiɗi, ɗon halagaare bo ha junngo maako. "Yari" may ni ɓe ɗo waata ɗum ha noppi, rowbe on bo ɗo waata "yari" maajum ha noppi, "yari" rowɓe on.

Debbo o ɗo ɓamti jungo maako, ndaa jungo maako mai o ɗo zani lalle haa jungo mai balejum, ndaa bee agogo bo haa jungo maako mai, ndaa o ɗo suddi gele boo daneejum.

Himɓe sare wore, ɓe hauti ɓe hoosi hoto. Nda baba sare maajum, nda bo be dada mai. Ha ɓaawo bo ɗon derke'en guda jui, ɓe hauti ɓe hoosi hoto. Ndottiijo mai o ɗo waati gare. luttuɓe mai bo jompa ɓe waati, fuldebbo mai bo o ɗo moji mojaare.

Yariji i ɗuɗdi je watugo ha nofuru, yariji mai ɗo waɗi baka lagaje manga manga, roɓe on ɗo naftira be majum ai watuki ha noppi maɓɓe, to goddo wati ha noppi mum do woditina paune roɓe sosai.

Soppa jaburu on kanjum ɓurna fu wakkati dungu on ɓe larata ɗum nda ɗiɗo va'i ha dou ɓoggol ba ɓoggol hiiteni wala ngata kam amma bo ɓe ɗo hultira.

Nyebbe keche, ɗe ɗefaka. Nɗaɗeɗo ɗeɗo joɗi. Nyebbe mai bo, pere be ɗo he’aɗi bannin ma ɗefira ha nɗer jolop. Fere bo aɗefanɗe banni be laremaji abolta a nyama.

Na'i ha walde majum diddo dura, da na'i mai fere baleji fere danniji, nai do to di duridi hokkan kosam to be hersidi bo be yakkan kusel.

Babal nyamugo: Nda ɓeɗo fauni babal mai ɗo voɗi, nda dainin mai kolo majum danejum, nda korowal ɗo bo bana ndiyam dondi be ha seraji mai bo ɗon ɓalejum, nda filoje bo.

Ɗerewol lekki amma ɗo wailiti ɓawo ɗon girin be danejum, ɗo joɗi ha dow tais, ɓe naftira be lekki majum bo moɗa on heɓa ɓandu hoita to godɗo satai.

Debbo oɗo dari oɗo ɓamti juɗe mako vurtini viɓbere mako be hosi mo hoto, oɗo wati riga petel oɗo duhi bo be salla, ha jaburu mako bo oɗo wati stone oɗo wati bo a tacimen ha dou hore mako.

Goɗɗo derkejo o ɗo va’i dou mashin, mashin wa ɓalewa nda oɗo wati riga bo be sarla oɗo wati kare bo je karata mo, ko ba acsiden o waɗi nda o ɗo wati helmen hula je lanyoɓe mashin.

Nyiɓaalo timminaka ndaa nanta get bo ɗo waati daneejum be nanta didi boɗeejum ndaa kolvet bo nyiɓaalo may ɗo sera laawol, ngol ɗo ɓadi be laawol.

Ɓulumji, ko kuma dooya, ɓe loppi ɗum, ɓe hawti be tattaase kech-chum, be tingere, be tattaase ɓendinga, ɓe hawti be nyebbe kech-che, ɓe hawti be geraaɗe, ɓe waɗi ɗum yombons.

Kwali lekki on ɗo joɗi haa dow tais. Lekki bo ɓe ɗo moɗa on heɓa hoitina bandu, to wodi ko damata goɗɗo, goɗɗo moɗan lekki heɓa nana bandu mum hoiti. Ɗerewol man on ɗo jouɗi haa dow tais.

Yeso debbo amma yeso mako mai ɓe hosai pat nda geram mako on vurti ɓeɗo fauni mo ha gite mako bo oɗo wati lasi gite je ɓe ɓeddata ɗo ha kine mako bo ɓe do dasini mo.

Ɗow sare be tiles habe opstairs penti sare mai bo danejum, nda dammugal nastugo mai nda nepa majum sare maibo ɓe timmi.

Debbo ɓe hoosi mo hoto sera maako yesso mako vurtidayi, hunduko mako oɗo waati gazal be man baki ha hunduko man hunduko mako man ɗo woɗi, ha nofuru mako bo oɗo waati yeri oɗo ɓorni karee oɗo moji mojare mako bo ɓaleejum.

Babal nyamugo, nda babal may ɓe ɗo fauni ngal vo’ini. Koromje boɗo joɗi ha babal man, nda ɓe dayinin nda piletji nda kujeji woggugo juɗe. Babal ɗo bo roɓe be worɓe pat joɗan hataton nyama.

Debbo oɗo joɗi wayliti ɓawo mako oɗo fauni hore mako. Ha hore ɓe fauni mai ɓeɗo wati hunde jamdi jei lamu. Ha gasa mako mai bo ɓeɗo feɗi stonji. Atachi men on bo ɓe wanni mo. Oɗo wati oldi dande be yeri ha nofuru mako.

Kujeji yarugo, ɗi ɗuɗɗi ɗiɗo ha nder kwali maji, amma ɓeɗo wati ɗum nder gilas, kujejimai ɗum madara on, nda dano, nda pik, nda eezotif, pat awatan ayara dum.

Flawa nonde mare bokko bokko flawa majum do viliti bodejum ha nder robaji ido tiggido edo wati nder ndiyam.

Mangorooje ɓenduɗe, mangorooje maajum ɗe jewee ɗiɗi, mangorooje ɗo bo ɓe ɗo nyama ɗum, to a yidi a waɗan furut ɓo bee maajum, to a hauti be kare belɗum feere haa nder.

Derkejo yahi salun oɗo warti riga salun me je ɓe watata to ɓe laɓan goɗɗo ɗo, nda ɓe laɓi mo hore mako ɓe gerin mo yesa mako, nda laɓol go me ɓo, ɓe ɗo wafi gotel ha sera ɓe senditi.

Kuyitaje, nda ɗe ɗo ɓeɗo mofti ɗe fere fuɗi vonnugo fere bo ɓoɗɗum, kuitaje man ɗe danejum nda ɓeɗo yakaɗe ɗe hadai ɓeɗo yakaɗe tan.

Firijwa manga ɗi ɗiɗi ɗiɗo ɗari. Ɓeɗo naftira ɓe majum ɓo ha feunuki kujeji. Ko nɗiyam, ko pali je jaram, ɓeɗo feunira, ko kosam a watan ha nɗer, ko nyamɗu.

Furi, ɓe bolti ɗi ɓe ɗo wati dum ha nder taso tangaram, puri ɗo bo a ƴakanɗi bannin, a wawan bo a wata ha nder garin kwaki a yarira.

Debbo jungo mako o do jegi urdi do bo je wujugo habandu on da jungo mako mai bodon kaunta hasara mai bodon tasaje haa sera.

Laawol, nda ɓuikkoi guda ɗiɗi, be butaji ɗoo haɓaa warugo nda sare boo, nda, dammugal nastorde sare majum, daɓee ɗoo liri kujeboo dou mahol saree mai, nda ɓingel petal ni boo ɗoo dilla tanii.

Alele ɓe defi ɗum guda ɗiɗi ɓe wati ha der paranti ɓe rufi be manja alele ɗo bo goddo ɗo nyama ɗum on ɗo itta welo do hebbina reidu ɓe nyebbe bo e waɗirta ɗum ɓe hauta ɓe tattase ɓe hauta be defa.

Laɓɓatu ɓe lawal ɗa sera sare bo ha sera lamɓatu majum sare mai ɓo ɓe flawati ɗo viliti ɗa leɗɗeji ɓo don hanɗer sare majum kanjum ma ɗo viliti.

Ɗa yan siyasaen ɗisi ɗo joɗi. Goto ɗanejo nasara goto bo nijeria jo. Ɗa tuta mabbe ha yesu mabbe ɗa tuta nijeria bo ha bawo to. Dabeɗo jodi ha ɗow korowal girin.

Babal sarugo kare. Nda ɓe ɗo wati ni kujeji ɗo mai kare majum. Fere dogon riga, riga juɗɗi fere bo riga be sarla, ɓe ɗo wati jei rowɓe on je coggu.

Ɓoye ɓe ɗo wati ha nder takaire tangaran, nda ha ɗo bo ɓoye majum ɓe somni ɗum ha nder kofi manga ɓe wati ɓe ɗo wati bo ha kofi petel a yaran ɗum to a resi ha firij fewi to a ɓeddi be shuga.

Shagowa mangal shagowa sarugo kare ,kareji shago mai ɗa ha les majum ɗon motajii guɗa ɗiɗi, ɗah sera majum ɓo ɗon shagoji fereni je woni ha les majum.

Ɗebbo oɗo dari oɗo wati riga ɓalejum be danejum nda jungo riga mako mai ɓalejum, oɗo vakki bore bo ɓalejum nda dammugal bo ha sera mako, nda juɗe korwal je joɗugo kanjum ma ha sera jungo mako.

Piya da ɓe seki gotel ɗo wali ha sera gotel bo be bingel mai ha nder. Piya ɗo ɓeɗo nyama ɗum banni diga bendi to to ɗon keccum bo a wawan a ta’a ɗum a waɗa ko be nyabbam a nyamira.

Ɓoldi guda ɗiɗi ɓe wallini ɗum haa dow leso ɓe hosi ɗum hoto. Ɓoldi majun bulu on, ɓoldi mai bo ɓe o wata ɗum haa kesi ɓe ɗo ɓe ɗo viya ɗum jigida. Rowɓe on ɗo wata ɗum haa kesi maɓɓe je paune.

Waldurop ɗo dari ha mahol sare, nda woldrop mai faune majum boɗejum katifa on ɓe wati sai ɓe wati shimpiɗa sai be fauni ɗum, nda sera asali waldurop mai bo danejum on nda be gilas nda sera lawol mai bo ɗon lambatu.

Nyiiri sokora, dooya on kanjum ɗo, ɓe uni ɗum, ɓe loppi, ɓe waɗi dum sokora ɓe waɗi bo bee haako maajum, bo ɓe waati kusel haa nder haako maajum perpeedu on ɓe wadi bitate gada.

Goɗɗo derekeejo, o ɗo dari. Ɓe koosi mo hooto ammaa hoore maako wurtaaki. Ɓe ngurtinaay hoore maako. Ndaa o ɗo ɓorni kare, jompa bee sarla daneejum. O ɗo jogii deftere haa junngo maako.

Fulawa, ɓe kawaɓi ɗum. Nɗa ha nɗer pilete ha nɗer takaire. Ɓe wati fulawa maji. Fulawa mai uppi on, ɓe resi ɗum uppi. Nɗa ɗum ɗo ɗanejum. Fulawa ɓo ta kawaɓi awaɗan ko cincin, ko kuji nyamugo fere.

Sabuluuji ɗo ciryi haa babal sorude maajum, sabuluuji may fere ɗi ɗo haa nder leeda, fere ɗi ɗo haa nder kuwali. Sabuluuji ɗo bo jey yiwugo on, to a yiwiri, ɓanndu ma laɓan, kaccenga ittan haa ɓanndu ma.

Ɗebbo ɗo jooɗii, o wailiti yeeso maako, ɓe hoosi mo hoto o ɗo waati riga ɓaleejum, o ɗo waati oldi je daande bo, o ɗo waati agugo Haa juɗe maako mai, o ɗo moori morɗi bo a tashi-men shuku, ɓe ɗo haɓɓi haa shaka hoore.

Agogo viyeteɗum rolex ɓeɗo wallini ɗum ha dow tayis, agogo majum je roɓe on, ɗon je worɓe amma ɗo je roɓe on ngam ɗo sewi ɓeɗo naftira be majum ha laruki wakkati.

Manngorooje, manngorooje may ɗe kecce, ɗe fuɗɗi ɓenndugo, ɗe ɓenndaay. Manngorooje ɗo a wawan a ufa ɗe, sey to ɗe ɓenndi a nyaama, a wawan bo a setta ɗe, banni maaje a ƴakka.